Issi bitanee adil''e ciishsha meray tiyettido sohuwan uttidaagaa gidishin, l maayido wogaa maayoy awa heeraa qonccissiyaagee? Ha bitanee ba huuphiyan xaaxidobay aybee?

La hagee keettay aybba lo"ii! Hagaa mala ooso keettaa injjettida sohuwan oottiyoogee oosuwassi puulaakka gujjees. Gidoshin hagee awa ooso keettee?

Tohossa Toophiya dalgga manttiya heeran beetiya lo'o soho. Ha irxxa sohoy daro dozati uuttay mokkidaagara issippe shiiqidi beettiya wolqaama lo'ya heera.

Guyye baggaara cora olanchchati ziiriiyaan eqqidaageti de'oosona. sintta baggaara qassi issi kaamiyaa eqqidaara beettawus. Naa"u asati qassi iin zemppidi eqqidoosona.

Nu woosa keettan ini galla issi qeeri gitaariyaa shammidoogaa he gitaariyaa kaassaa eriyaa na'ay kaa'iyoogaa siyiyo wodiyan he gitaariyaa cenggurssay ayba lo'ees giidetii?

Maayuwaa sikkiyo makiinaa maayoy pooshettiyoodenne maayuwaa sikoy yeddiyoode sikkanawu go'etteetees. Gujuwaanikka oorata carqqiya pooshshidinne likkidi aawuura woykko izaayira biya oorata maayuwaa sikkanawukka go'etteetees.

Usuppun goomaawa buquraa caaniyo kaamee de"iyaagee guyye bagga caaniyoosan meray maata mala gidido dumma dumma gita oosotussi go"iyaa buquraa caani uttis.

Ha sohuwan de'iya wodee ehiido maashiniya sunttay aybakko ereetii? Ha maashinee darotoo ay oottanawu maaddiyakkonne awan de'iyakko yootana asi de'ii?

Toophphiyaa kawotettaa ayssanawu huuphphe mocconaynne qassi piresanttettay aysuwaa daashan goetees. Toophphiyaakaalettidaa macca persdenatte gidiyogan koyro asa. Suntta oona gaane? Appun laytta kaalettadee?

Wolaytta biittan daro haggaazaara de'iya paraa qommoti oonee oonee eray? Ha paraa puulaa naagida ogiyan kooridi togganawu koshshiya toga miishshati aybee?

Huuphiyaara addussa puulattida arssa paranjja mishiriya ba kushiyan oyikkada ba sinttan tiyiyo bootabay ayibee? A miyyiyan diya tiyettiyooganne achchaa miiqqiyoogaa sunttay ayibee?

Sintta kaciyaa achan bootta meray qassi guye baggay muleera zo'o meraara de'iyaa miizziyaa ayssi mittaara qashetta uttadee? qassi he miizzeesi miyiyaara qalamiyaa aysi tiyidonaa?

Dumma dumma caammati de'iyageetuppe macca asay wottiyo caammay ayba meraara de'iyagee? Qassikka ha caammaa issuwa issuwa sunttay aybeenne eta meray shin?

Wolaytta sooddo ambban daro yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiiddi de'iya dichchaa oosoti aybee aybee? Hageetu mala coraassi haniya dichchaa oosota waatidi medhdhana danddayiyo?

Tukkiya shayyada penttissada ba sinttan de'iyaa siiniya bolli duuqqaydda de'iyaa na'iyaa baappe haddirssa baggaara wottido cuwattiyaagee aybbe? A qassi aappun sinetun tukkiya duuqadee?

Cora hiwooti qaaliyaa wosa keettaa yelaga naati dumma dummasappe shiiqidi bootta shuraabiyaa maayidi wogga ogiyaara ayissi woxxiyoonaa? Shuraabiyaa bollan diyaa xuupee woyiigii?

Ha issisaan shiiqi uttida maxaafaa bayzziya asi ayssi beettenan ixxii? Ha issi karetta jaakeetaa maayidi bula suriya gixxidi maxaafa sinttan eqqidi ba gacuwa oyqqi uttida aaway ay qoppiisha?

Saluwaa bollan beettiya cora meray de'iyo sohoy aybissi yashii? Qassi appe garssa bagaara beettiya naati eqqido sohoy ha heeraassi aybba go'aa immii?

Shammanawu koyada issi mishiriyaa bayzziyaa mishiree sinttan uttidaara aybaa ba kushiyaan oyqqa uttadee? Qassi salo mera jookee aybaa makka bayzziyoogee?

Dere asaa haggaazanaadan oosettida kaamiya ogiya maara go"ettennaagaa gaasuwan gakkiya qohoy aybee? Ha qohuwa qoodaa guuttiyo aawatettay oossi oossi de'ii?

issi maccasiya ogiya doonan uttada ba sinttan wotada bayzaydda de'iyo xeeran bottay de'iyogee asawu immiyo go'ay aybaakkonne ereeti? maccassiya tookkada wotidogee macceye attume?

Issi yelaga na'iya dumma dumma mittaa aypetanne ataakiltteta pude zaara doorada wottidooge xeelliyoode lo'es shin ayibakko bochchi aggiyaakko laalettanaba malatennee?

Zo'o sunkkuruutuwa matan karetta pesttaalliya bollan uttidabay ayibee? Ha sunkkuruutuwa matan uttida kursse oyidiya bollan adil"e ciishsha mera pesttaalliyaara qashetti uttidabay ayibee?

Shuchchappe loytti keexxiddo dumma dumma meran puulayi keexxidi giigissidoogee daanawu daroppe maaddees. Biratappe ciiridi medhdhidooga qalamiyan ti'idooga bollan heregaa wottidoogan gorddettida kariyaa.

Hage aaho ogiyan molxxu giidi eqqida shuchchayi awa biittan de''ii? Ya baggaara beettiya shuchchappe bolli bollan kexettiyaa keettayi ha'ii wuridee?

Issi gita maata meraa sanqqan gordettida shuuqiyaa giddon dumma dumma goshsha murutati beettosona. Karerakka sodo goshshaa muruttata bayziyoo sohuwaa qoncissiyaa xuufe beettes.

Dumma dumma xaafidoba woraqqata nolla kessanaw maaddiya maashinee ayyookka meray bootta gidiyooge giya bollan ay keena marccuwa ekkishsha ane naa'ay biidi shammane?

Issoy aayessi yaagiyaa xuufiyaara beni Toophphiyaa asaa ayssida kawo Tewodirossa pootoy deiyaga yuushuwan Toophphiyaa banddiray de'ees. Hagee aybaa naaqaashsha oyqqida maxaafee?

Erissoy keettaa huuphiyan xaafettidaagee" dumma qayye ashonne kitifo keetta" yaagiyaagee diyo keettaa izaaway oonee? Ha keettay tiyettido qalamiya qommoy aybee?

Issi shaashiyaa huuphiyan xaaxadanne bootta caammaa wottida maccaasiyaa awan uttadee? Ha maccaasiyaa uttidosaappe guyye baggaara maataa mala sharaa bollan laalettidi de'iyaabay aybee?

Issi ordde na"ay eqqidi ba kushiyan cenggurssa miishshaa oyqqidi ay yexiidi de'ii? Hegaa xalaala gidennan ha na"aassi maayuwa meray ay malatii?

keehippe xoqqu giidasappe dugee baggara biydi de'iyaa naa'u kaammetuppe sinttara de'iyaagee tokkidi efiyobaay aybaa geteetti? he sohuwan guye baggara de'iya kaammiya genttida dooza sunttay oone?

Tukkiyaa essidi uyanawu maaddiyaa hillanchchati bantta kushiyaa eran medhiyoo buquraa sunttay aybaa getetti xeegettii? Ha buquraa meraykka ayba meran giigidee?

Dumma dumma ushshaa qommoti de'iyageeta gidishin hagan intte be'iiddi de'iyo ushshaa sunttay aybee? Ha ushshaappe hara intte eriyo ushshaa yootuuteetii?

Issi wogaa maayuwa sikkiya zammaana maayo keettay issi gallassan aappunaa gidiya maayota sikkana danddayii? Ha maayoti moorettennan adussa wodiyassi haggaazaa immana danddayiyoonaa?

Nu ambban isi asi ubbi ereyoo yelaga na'a diyaagee bulashettiyoo galassan harasaappe miishshaa qanxxidi issi pala lo'iyaa kaamiyan ehis shin he kaamee aykeena miishshaa ekkideeshsha?

Issi sohuwan issi heeraa wogaa qonccissiyaa maayoy de'iyaagaa gidishin, ha maayoy awa heeraa qonccissii? Ha kaqettida maayuwa meray ay malatii? Appe zokkossaara aybi de'ii?

Karetta jabanaa oyiqqada tukkiyaa siinetun duuqqayidda de'iyaa gastta maccaasiya ayiba mera maayuwaa maayadee? Tukkee kumi uttido siinetu qoodayii muleera aappunee?

Huuphiyara bo"atti uttida issi bitanee ba kushiyan cenggurssa xoqqu oottiya buqura oyqqidi ba qofa asassi aattidi de'iya issi bitanee oona getetti?

Nu heeran de'iyaa kawo oosanchchatti ha giddon yaa'aa yaa'idoogee erettiyaaba. Hegeekka eti bantta ginaara ginaara oottiyoo oosuwaa minttidi ootanaadan giyaagaana shin issi issi asay he oduwaa ayssi oosuwan peeshshenne?

Macca naati azinaa gelanawu haniyode gaana yeediyoga qonccissanawu woykko cimmay yeedetoga qonccissanawu biidi pooto keettan cimma yaagiyaa miishshan puulattidi pootuwaa dendoosona.

Issi aakki ekkiyaa goshshan tokettida dozaa qommoy aybee? Ha dozaa meray ay malee? Dozay tokkettido goshshaa woykko biittaa meray ay malatii?

Ichashshu caammati issippe issoy issuwa bollan doorerridi uttidaageti ooratanne lo"iyaageeta. Ha caammatu gatee suuqiyan aappune neen eray? Taanara baada shammute?

Nusoo imatta asi yiikko awdekka tukkee eqennan aggi erenna shin nuso asay ubbato tukke kanchchiyaa essiyoogaappe harabaa ayssi oottokonaa ?

Dumma dumma ataakiltteti timaatime, karootee, kaaroote kaazmirenne donoy issisaa shiiqi uttidaagaa marccoy aappunee? Ha ataakilttiya bayizzanawu shiishshi wottiday oona gidana danddayii?

issi dooza bonccuwappe giggidaa asay awaappenne iirappe attanawu ba huphiyan wotidi issi sohuwappe haraa sohuwa biyo miishshay kaqqetti uttidagee muleera appunakkonne ereeti?

Issi oyddu zooziyaara diya salo mala meray diyo birataa bollan dumma dumma heerata malatiyage heezzu zooziya malaatido besses. Duge baggan hara heeray baawee?

Toophiya kiike moccona Dottoriya Ahhamedi Aabi siiksso maayuwaa maayidi ha simmidi xeelidi de'iyaagappe ushachcha baggaara de'iya banddiray awa biittaa banddiree?

Biittara zaa'iyaa dumma dumma doza qomottuppe issuwaa gidida mudhdha giyo dozzay beettes. Ha dozzay aayetti maattaa manacciya doyssidi meecanawu maaddees.

Nu biittan de'iyaa mutoriyaa laaggiyaa naati naa'u asaa bantta motoriyan utissiyoogaa seeraa naagissiyaageeti eta oyqqiyoo gishshaw diidi giddo ogiyaa laagidi biyoogee eta eesuwaara gattii?

Keehippe cora miizzayi maaraara eqqidi bayizettiddi de'iyoo giyayi awa bittaa giyaa geetettii? Eta bayizziiddi de'iyaa asa qoodaa muumeera eranawu danddayetti?

Layttan layttan daro mal'iya miyoobati giigidi bayzettanaw shiiqiidi de'iyooge errettidaba gidishin daro qeeri naatu achcha wurssidi de'iyooge daro mettuwa gattidi de'iyooga wogga asay erriko ayssi naatussi mal'iyaba ubbato shammi?

Toophphiyan oosettiyanne daro asay allaxxanawunne wodiya aattanawu uyiyo mattoyiya ushshaa qommoti oonee oonee? Ha mattoyiya ushshatu giddon de'iya alkkooliya yesoy ay keenee?

dumma dumma mittaa ayfeta maashiniyaan gaaccidi uyyiyo buqura bolli tigidooge asassi uyyanaw injjetana mala giidi bollaara qasi loomiya gujji wottidoosona.

Aadhdhiyoo ogee de'iyoo sohuwaara issi qooriyaan wottiyoo worqqay de'iyoo woykko bayzettiyoo sohuwaan dumma dumma qommo qooriyaa wottiyoo buquray diyoogaa be'ayda de'ays.

Mayzza kattaa murutissiyo hiillaappenne zammaana kattaa murutossiyo hiillaappe awugee daro murutaa demissii? Mayzza ogiyan booraa goyyana koyyiya amassing aybi aybi koshshii?

Wolaytta moottaa xaacee dere asaa sarotettaanne woppatettaa naagissanawu dere asaaranne kawotettaara hashetidi oottiiddi de'iyobati aybee Aybee? Biittee dichchaa yuushuwan xaaciya beeray ay keenee?

Ha shaafaa giddon bessida shuchchaappe gaxa baggaara eqqida karetta asatu qooday aappunee? Eta guyessan diyaa dozzaa sunttay ayba geetetti xeegettii?

keehippe wogga kaammee issi ogiyan de'iyaageti asaa naa'awu immiyo go'ati aybee aybee? Cora kaammeti issi sohuwan eqqido sohoy awa biitaninne heeran beetti?

Issi sohuwan dummaa dummaa meraara de'iya asaa qaattanne oosuwaa denttiddi wurssettan guyye beessiyaa miishshay issi keettaa godaa bollan uttidagee appun biran shameettidee?

Dumma dumma kattaa ayfeti asaa naatussi dumma dumma go"aa immoosona. Bantta giddon pirootiniyaa, karbohaydireetiyaa, shicatanne zaytete milatiya mucurettida qumata oyqqida kattaa ayfeti de"oosona.

Issi maccaasiya puula maayuwa maayyada ba kushiyan jabanaa tukkiyaara oyiqqada uttada siinee ba sinttan diyagan tukkiya tigayidda dawusu. I sinttan ixaanaa cuwayiyogeekka beettes.

Issi deriya xaphon cora qommo asay shiiqi uttidoosona. Eta giddoppe issoy karetta qophiya wottidi Wolaytta dungguzzaa qooriyan xaaxidi adussa xam"aa oyqqidi eqqiis.

Maayo keettaa karen cora dumma dumma maayoti de'oosona. Ha ubba maayotu adussatettaanne qanttatettaa, hegaadankka eta meraara issippe gattidi odanay oonee?

Dumma dumma qottaaranne geesaara de'iya goshshawunne ogiya keessanawu maaddiya dumma dummaa meraea maata mala, salo mera mala adildhdhe ciishsha doozereti doosona.

Hagee bolla baggaara "ethio telekom" yaagiyaa xifatiyaa ba bolli oyqqi uttida meran bootta gidida buquraa sunttay ayba getettii? Qassiikka aybawu maaddii?

Asa carkkuwan zamaana sintta sinttaara woykko cenggurssa gattanawu maadiyabatuppe issuwaa gidida Imuwaa beesiya malaatay de'ees. Ha malaatay alamiya giyan koyro erettidoy awude? A medhdha koyro asi oonee?

Luxetta keettaan luxxanchchati paaciya oottiidi de'oosona. Sintta baggaara uttida naa"u macca naati bantta kushiya huuphiya bollan wotti uttiddossona. Eta guye bagga na'ay bootta maayiis.

Ha'i wodiyan luxettaa wogay laamettidaagan tammanne naa'antta kifiliyaa wurssida luxanchcha naati bantta heeran heeran de'iyaa yumbburshshyaa biyoogan bantta paaciyaa paaccettoosona.

ashuwa xiixidi hara dumma dummabakka a giddon gujjidi oyddu sohuwan likiyan likiyan qanxxidi maanawu sinttaw aattido quma sunttay aybbe ?

Uunuwa sahettiya asay darotoo cadidi haatta uyyikko xalliya dooza qommo gidida mittay issi heeran keehippe daruwan mokki uttidaage beettees .

Toophphiya Ayssiyaa kawuwaa dotor Abiyi Ahimedi A keettayiyaa kassetiya Zinash Tayenne hara kawo ooso awaatettan oottiyaa asati ka"ida pappaya kushiyan oyqqidi ettappe guyessan pappaya mitattikka beettoosona.

Keehippe aaho geliyoosappe bolla bagan erissuwa qonccissiya xuufe payyatettabaa luxisiyo timirtte keetta. Ha erisuwa mittappe garssan eqqida issi mala maayuwa maayida naa"u asati xaacetta.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura asay keettaa keexxanaw wolqqay xayidoogeeti qarxxaa shiishidi keettadan oottidi keexxidoogee iray bukkiyoo wodiyan aati aattidi aykeenaa metootissiishsha?

Asdussa, arssa bitaniya issi na'ay yiidi aybbakko oychchidinne qassi oychchidooga duuqidi de'ees. Ha bitanee oychchido oyshshaw like zaaruwa immiyaaba malatii?

Asay ganddaa giddon gooshsha gadiyaa oottanawu maaddiyaa wolqqaan oottiyoo buquraa sunttay ayba getetti xegettii? Qassi hagee giyaan issoy woysu biraa ekkii?

Na'aan de'iya urawu de'oy de'ees yaagiya erissuwaa de'o qalappe kiyidi erissuwa go"itiddi bantta ammanuwa eqqota qonccissayay awaa woossa keettee ?

Loggomoy wolayitta wogaa qumaappe issuwa gidishin ha sohuwan diya loggomuwa xaaroy dumma dumma meraara des. Ikka karetta xaaroy bulla xaaroy des.

Dumma dumma buqurati bayzziyoosaninne shammiyoosani maarara issoy issuwaa bolli kuretti uttidaagetu sunttay aybee aybee? qassi etu gateekka woyssakko taassi odanawu danddayay?

Issi biittaa dichchan xoqqu oottidi bessanawu woykko erissanwu ubba asaykka baappe naagettiyabaa oottanawu koshshees. Toophphiyo dichchanawu ubba asaykka baaxetana bessees.

Naa"u azinanne machcho getettiyaa asati wogaa maayuwaa maayidi baalaa bonchchanawu biidi de'iyaageeti maayido maayuwaa meray aybaa milatii? Na''aakka oyqqiday oonee?

Guye baggaara daro karetta miizzati de'iyoo wode sintta baggaara de'iyaa issi mala siho maayuwaa maayida bitanee ba kushiyaan aybaa oyqqi uttidee?

Bolla baggaara bootta mera xifatiyaan xaafettida garssaara zo'uwaa bolli de'iyaa hara xifatee aybaa odiyaagee? Ha machchalatu paydoy muleera aappunaa gakkanee?

Issi farannicheriyappe oosetida buqura giddon dumma dumma miishshati macca naati bantta sintta gidin bantta tiyyetanaw go"ettiyo shiccissiyaababti issisan bolla baggaara de'oosona.

Wogga qorqqoro keettaa sinttan eqqida asati intte xeelliyo wode aybissi eqqidosona giidi qoppeetii? Eta qooday aappunee? Eti ay mala maayuwa maayidonaa?

Ha wodiyan de'iya zammaana keettatu shiiqqoy issippe gididi issi biittiyo keehi lo'ettana danddayiyoogenne issi biittessi immana danddayioo go'ay ay keenakko eray?

Gallassappe issito nuso aayyiyaa soon issi keehi gita daabbuwaa uukkidoogaa oyssa tukkiyaa essidoogaara miyoo wodiyan keehi mal''ees shin he tukkiyaa haroodekka essekeeshsha?

Issi na'iyaa sitti ga eqqada ha simma xeellaydda de'iyaarippe guye baggaara issi addussa soosuwappe goggiyaa haattay de'iyaagee xeelliyoode booxxiddi aybba lo"ii!

Ambbatu heeran keettaa kaysuwappe naaganawu direttiya korinttiyara de'iya dirssay ay mala qohuwa gattana danddayii? Ha dirssay gattiyo danuwan oyshettiyay oonee?

Ha nu misiliyaan be'idi de'iyoo maxaafay oyddantto kifiliyaa heeraa saynisiyaa maxaafaa. Luxxiyaa luxxanchchatu naatuyoo giigidaagaa gidiyo giishshawu luxiyaa naati keehippe maaddees.

Zammaanatettaa kaallidi merettidanne cenggurssaa adussa sohuwa gattanawu maaddiya miishshati aybee aybee? Ha muuziiqaa miishshati moorettennan adussa wodiya haggaazana mala aybaa aybaa kunttana bessii?

Issi issi quma keettatun ha"i wodiyan daro asay meezetidobati aybee aybee? Quma keettatun eqqiya tukkiyappe issi galla aappun siiniya uyana koshshii?

Heeran heeran de'iya qeera suuqetuppe beettiyanne so asaassi galla galla go"iyabati aybee aybee? Ha buquratu gammatettaa shaakidi eranawu danddayiyoy aybiinee?

Naa"u bootta shuraabiya maayida macca naati de'iyaageetuppe issiniyaa attuma asaa qophiyaa wottin hankora wottabeennarippe awunna arssatay? Qassikka eti naa"ay oyqqidoogee aybee?

Issi maccaa na'iya boottaba ba bollan miyyiyaraa tokkidara ba naa''u kushiyan oyqqido biraata maadoy aybakkonne ereeti? Naa'eppe guyyessa baggara de'iya dooza sunttay aybee?

Kiike moccona Dottoriya Aahameda Aabi dere asaa yaa'a giddon oyshshetida dumma dumma oyshshatussi immidi de'iyo zaaroy iitteye woyklo lo"o ?

Amaaratto doonaa luxisiyaa maxaafay ayba meran qalametti giigidee? qassi ha luxiyoo maxaafay woyssantto kifiliyaassi geetetti giigidee? appe bolla baggaara de'iyaa banddiray awa biittaagee?

Qol"on guutta yeesaamiya doonan wottidi tuccido buquraa sunttay aybee ereetii? Appe ya baggaara qassi ha A malatiyabay uttidaagee qassi aybee?

Asati giya giddon ogiya doonaan sharaa bolla hiixxidi bayzziidi de'iyo ataakkiltteti aybee aybee? Ha ataakkiltteta bayzziidi de'iya asatu qooday aappunee?

Ashangulutee bollan maayuwaa mayzzidi asay i bolli xeellidi baassi lo"ikko shammana mala kaqqidoogaa sunttaa aybaa giyoo? Qassi a meraykka ayba getettii?

Issi sohuwan bootta afalaa maayida asati uttidaageeta gidishin, ha asatuppe haddirssa baggaara de'iyaa bitanee maayido kootiyaa meray ay malee? He sohuwan ay mala keettati de'iyoonaa?

Dungguzza maayida daro asati issippe dembban eqqidoosona. Hageetuppe sintta baggaara eqqidaage ba kushiyan aybba oyqqide? Qassi dariya bagga asa kushiyan aybbi de'ii?

Cora kaamiyaa maaraara essidoogaa sinttan diya zemppo oyidee ayiba mera qalamiyan tiyettidee? Ha sinttaara beettiyaa puulattida pooqiyaa keexxida uray oonee?

Hagee aybaa likkiyaa likkiyoogakonne naa"u meraara zo"uwaara karetta meraara de'iyaa korinttiyaan oottiyaa wodoroy de'iyoogee xaaxetti uttiis. a bollikka paydoy de'ees.

Ataray, tukkeenne hara katta ayfetikka bootta sharan de"iyoosan bolla baggaara dooretti uttidaage aybee? I qassi doorettidobatu buquray aybee woykko ayaa bollan dooretti uttidee?

Ogiyan sharaa miccidi jabanaa woyikko xaaruwa wottiyoganne ixaanaa cuwayiyoogaa micci wottida uray oonee? Ha buquratu marccoyikka appuna gidana danddayiyakko yootite?

Issi keettaa giddon wuygen guutta buqurati de'iyaageeta gidishin, he buqurati aybee aybee? Heezzu udulatuppe miyye baggaara qosan beettiyaa buquray aybee?

Nu biittiyo Toophphiyo aysiyaa bonchcho xaatta moconay dotoriyaa abiy ahmadi kessido awaajjuwaa maaran asay ubbaykka ba diyoosan diyoosan mitaa tokkana mala giidoogee asaa ufayssideeshsha?

Urqqa miishshati hiillanchchati bantta kushe hiillan medhiyo daro go'aa immiya buqura. Shaate urqqa miishshappe issuwa gididdage bambbariya tushshanawu maaddiya urqqa miishsha.

Asaa naatu payyatettawu keehippe maadiyaa qayiyyankka ka'inkka maanawu maadiyaa doozay beetiyaaga meray aybee? Ha doozaa yesuwaa likanawu yegiddo buquraykka aybbippe oosetti?

Keehiippe cora qorqqoro keettaatinne hinxxati issi heeraan keexxettidaageeti beettoosona. Heeraan maataynne dumma dumma mitta qomoti adussan addussan doosona. xeelliyode ogeekka diyaaba malatenna.

Ambba giddon dumma dumma keettati beettoosona. Ha beettiyageetuppe amaridaageeti lo"enna keettata gidishin corati qassi daro marccoy kiyin wolqqaama caway gukkin oosettidaageeta.

Nu biittappe harasaa baqataa biyaa asaa caanidi efiyaa kaammee ogiyan moorettidaagaa asay wodhdhidi sugidi denddana mala ottidosona shin he kaamee eta darosaa efanawu diishsha?

Issi yelaga na'iya bullukkuwa maayada issi cima bitaniyara aybaa oottaydda de'ay? Ha gastta bitanee bootta qophphiya wottidi issi na'eera eqqidaagee maayido maayuwa sunttay aybee?

Asay de'iyo Heeraa hambbalaashshiyabatuppe issoy gukkiyanne mela miiriqata coo dembban gussiyogaa gidenneeshsha? Miiriqata heeraappe xayssiyo aawatettay oona oona xeellees garda qoppay?

Gooshshaa ayfetti daro deuwaasi baaso qoshshaa. Gooshshanchchay gooyin dumma dumma katta ayfetti mittappe beettiya ayfettika xayokona. Hagee gambella heeran deiya haattaa zeeeuwan giigida manggo zeretta gidishin ayfidi yonddodiis.

Wolayttan issi keettaa imatta asi yiikko he keettaa asay imattaassi wolaytta wogaa qumaa kattiyoogan he asaa bonchchuwan mokki moyssiyoogee keehippe lo'iyaaba?

Issi maccaassiya ba kushiyan oyqqada olaa bookkaydda diyaara ayssi huuphiya qaccabeykkee? hegaa xalaala gidennan diishshin a bookkiyo sohoykka ayssi keehi lo'ii?

Heezzantto kifiliyaa luxxiyaa luxxanchcha naati luxxiyoo maxaafay amaaratto qaalan xaafetti uttidaage de'ees. ha maxaafankka qoodan tammaagidiyaa asatu sunttay xaafetti uttiis.

Dumma dumma qumatettawu maaddiyaa kattati ha sohuwaan shaammidi maanawunne qassi kattidi go"ettanawu maaddiyaa buqurati aybaa aybaa getettiyoonaa? Eta gateekka woysan de'ii?

Daro asay wollaytta wogaa mayuwaa woykko dungguzaa maayidi caachchaa zayiyaa oyqqidi baggay duriyoode baggay qassi yeettaa yeexxiidi de'ees. Asaa qoodaykka keehi daro.

duppaappe sikettida daro miishshati godan kaqettidi dumma dumma qalamiyan alleeqetti uttida buquratu qooday aappunee? sinttan sa'an heezzu gediyaawa oyidiya sunttay ayibee?

Nu heeran issi mittaa ayfiyaanne atakilttiyaa zal'iyo sohoy de'iyaagan muuzzenne paappayay he sohuwan hiraysuwan bayzettees shin ha'i kaseegaappe al"ideeshsha ?

Shuchchappe qoxxin lo'idi giigida ogiyaa sinttan shuchchappe giigida dirssanne birataappe oosettida penggekka de'ees. Hadirssa bollan kaqetti uttida worqqatay ayba naqaashshaa attii?

Keehippe ayfiya duge zinqqetti ayfidi teeraakka holjjojjida loomee de'iyagee hara mittaa ayfetuppe keehippe lo'ees. Hagee asay maanawu go'iya mittaa ayfe.

Issi kareeta godaa bollan ammaaratto xuufiyan xafetidda xifate woygi? Issi toho kuwassiya kassanchchatu maayuwa bollan kaqqettiya maalatay kassanchchatuyo immiyo go'ay aybee?

Issi asa keettaa dirssa giddo milatiyaa sohuwaan ha baggaara de'iyaa kaameti qoodan woysaa gidiyaageti eqqidonaa? Eta miyiyaanikka sa'aan micetti uttida buquraa sunttay aybee?

Issi issi naacca naati qamaara oge doonan eqqidaageeta issi issi atuma asay miishshaa qanxxi qanxxidi bantanaara ayssiyoogee eta pokkenee ?

Dumma dumma qumaa qommotuppe giigi uttidi ma ma giyaa kaattay giigidaagaa bolli bolla baggaara eqqi uttidagee ayba getetti xeegettii? a oyqqida na'aykka oonee?

Cora buqurata kunttidi issi diran doori wottido buquray de'iyaage aybbe? Qassi appe garssa baggaara jooniyaara wottido boottaykka awuppe yiidabe eray?

Issi huuphphiya dadissabeenna duge yeddavuttidanne wolaytta dungguzaa meray de'iyo maayuwa maaya uttida doonaa doyada miiccaydda de'iya geela'o na'iya kushiyan oyqqidoogee aybay?

Boottanne salo meray de'iyo xuufiyan xaafettidda xuufe aybba eqotaaba yootiyaagee? Ha xuufiya oyqqida miishshassi addussatettay puddenne duge aapun wara gidannee?

Toophphiya biittan biittaawati keehippe dosiya yelaga yettanchchatuppe amaridaageeti oonee oonee? Ha yettanchchatuppe Teedii Afiroy dere asan ay keenaa dosettiyaba malatii?

Issi huuphiyara guttaa bo"atida buuchchaa dichchidaagee attuma asaa huuphiya giigissiyo keettan haa simmidi uttiis. Yelagatettan de"ishin huuphee bo"atanaadan ottiya gaasoti aybe aybee?

Issi kifiliya giddon tollisuwa malatiyaa ashuwa zalli zallidi yeeccan wottidooge de'iyaaga asay qanxxi qanxxidi miidinne qassi saaniya ekkidi yiyya asassikka immiidi de'oosona.

Issi kaamee ba oge gidenna woykko puulattibeenna sohuwan eqqidaagee beettees. Ha kaamee asaa chaaniya kaamiyappe keehin dummateesinne harabaa caananawu maaddees.

Heezzu atuma asatti wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ubbaykka bantta zokuwan maayido galbbassi go'ay aybbe? Ha asatti bantta kushiyan oyqqido buquray aybbe?

Asaa caanidi addussa ogiyaa efiya kaame sa'ay qammiko yiidi aqqiyo sohoy aybba getettii? Ha sohuwan eqqida kaameta naagiyaa asi de'ii?

Biron keexxettidi wurichchibeena keettaa pude geliyo sohoy de'iyaagawuy daro yedhdhidi kiyiyyo xekkay de'ees. He xekka kiyyi simmidi koyro o kifiliya geliyoo?

issi sohuwan shiiqqi uttida caammay beetees. qassikka appe garssa bagaara sharay diyaagee beetees. ha sharay qassi immiyo go'aykka keehi daro.

Qoodan keehiippe cora gidida dariyaageetti issi mala maayuwaa maayidi issisaa biidi diyabaa malattiya asay sa'aan uttidaageeti beettoosona. Guye baggaara qeeri kaamiya de'awusu.

Ogiyaa doona giigissiyaa ambba puilayuwa halchcuwan denddida kawotettay, issi lo"iya sohuwan maanawunne uyyanaw lo"iyaa keetta puula hanotan giigissi uttidoogan aybbi aybbi de'ii?

Hagee bittaa tokkin mokki kiyiyaa maataa sunttay aybaa getetti xeegettii? Qassi i aybawu maaddii? Asay a darotoo go"ettiyoy ayba harggiyaasee?

asay bollaa meecceti simmidi, bolla galbbay bullallena mala giidi tiyyetiyo qibaatiyappe issuwa gidiyaaga gidishin assi peenoykka keehippe sawiyaaganne lo''iyaa .

Toophphiyan zammaanatetta kaallidi dere asay shammanawunne bayzzanawu hegaadankka miishshaa qanxxanawu go"ettiyo hiillati aybee aybee? Ha ogee zal"iya oosuwa kawushshiyo abee ay keenee?

Issi aaho sohuwan dumma dumma qommo kataa ayfettinne qimametti xaaxxeti xaaxxeti uttida shanxaa giddon bettoosona. Hagaa bayzziya issi na'ay ha simmidi xeellees.

Wozana malaattappe sinttan heezzu yelaga asati wolaytta wogaa maayuwa maayiddi eqqidosona. Eta gidon cima aaway ba kushiyan oyqqidoogee awappe naagiya galbbappe oosetiyaaga.

So giddon wottiyoo gediyaa wurssi bessiya aara meecettiyaaggiyo ooratta caammay oogaa malatii? Ha caammay tiyettido a meray ayiba malkke milatii?

Issi maxaafay de'iyagaa bollan de'iya xuufee wougiyagee? Ha maxaafaa bollan xaafettida xuufeti issoy issoy ay qonccissiyakkonne qassi ha maxaafaa xaafiday oonakko odanay oonee?

Godaree uuttaappe oosettiya saamunay asay cimennaadan woykko sinttaa geeshshidi yelagissanawu maaddiya saammunaa meray ayi malee? Ha adil'e ciishsha meran xaafettida xuufee woyigii?

Tohossa Toophphiya dalgga manttiya aysuwan de'iya ichchashantta kifiliya luxanchchatussi giigi uttida amaaratto doonaa luxiyo maxaafaa gidishin ha maxaafay ha"i oosuwa bolli de'ii?

Mittaa kuwaa xaphon de"iyaa lameeran keexettida qeeri keettaa bollan miyye baggaara amaaratto doonan xaafettida xuufeenne aappe garssa baggaara daabbuwa misilee de'ees.

ha sohuwan beettiya cora meray diyo xifatee aybaa qonccissii? qassikka etappe bola bagaara de'iya miishshay o oonatettaa qonccissiya mera malatii?

Paapayay daro asan keehi dosettiyaanne giyankka al'idi beettiya hara ayffettu ubbappe meranka lo'iyaba gidiyooge qassi maanawka injjetiyooge hara mittappe a dummayene?

Issi buuchchaa dichchida arssa na'ay ba ayifiya qilimmidi uttiis. Qassikka a hayittaa oyiqqida kushiyankka puulattidanne keehi lo'iyaanne zammaana saatee beettes.

Boditte katamaa ayssuwaa yaagiyaa xuupee xaapetti uttido oyidiyaan uttidi cora asayi ayi ezggiddi dii? Ha asa giddon de''iyaa macca asayi woyisee?

Issi dere dichcha bollan de'ees giyoy ogee injjettiyodenne zammanidi beettiyode. Hagee zammaana kaame bululiyo oggiya gidishin sa"ay wonttawu tokkidi deiyoga bessees.

Cora asay limaatiya oottiyageeti beettoosona . Etappe guyyessan daro dozzati de'oosona. Etikka oyikkido buquray ayilliya, shalkkiyanne dumma dumma miishshata go'ettidi bookkiiddi doosona.

Bolla xeera baggay jagiira keettaadan keexettido issi meran bootta keettay de'iyaagee awa eqotaa keettay? qassi ha keettaa giddon woysu kifileti de'iyoonaa?

Issi gela" o na'iyaa ba kushiyaan Wolaytta eroos yaagiyaa xuufiyaara de'iyaa banddira tookkada ba huuphiyankka koppiyiyaa wottada ha simma xeellaydda eqqasu.

Issi keettaa Karen amarida asati de'iyaageeta gidishin, he asatuppe boottaa shamiziyaa maayidaagee ay oottiiddi de'ii? Ha keettaassi qorqqoruwaa liiphiyan de'iyabati aybee aybee?

Kase nu biittiyoo sintta gadaawa gidida ayssiyaa godattee sunttay oona getetti xeegettii? qassi i miyiyaan ushshachcha baggaara kaqetti uttida banddiray awa biittaagee?

Cora attuma naati maallado guuran dendidi woxxi makkidi ogiya doonan bolla qaattaa oottiiddi de'oosona. Etappe issoy sinttan eqqidi oottissees shin ha qiiba na'ay ayissi biidee?

Issi dembban amarida dorssa marati issi gididi maata mi kallidi issoy issuwaara kaa'odinne warsettidi beettoosona. Eta qooda erana koyyiko waatanee?

Lo'yaa biiruwaa giddon ichchashu gediyara de'iyaa darotto ooso gadawatti uttiyo yaanne haanne bululliyaa oydde beettes. Xarphpheza bollikka issi karetta komputtere beettes.

Issi keehippe puulatti giigi uttida sohuwaan guye baggaara lo"iyaa ciishshay diyoosappe sintta baggaara puulattidi uttida naa"u oydeti oossi giigidaba milatiyoonaa?

Shuchchappe keexxetida keettappe sinttan erissoy de'ees. Ha erissuwappe garssaara so geliyo kifile de'iyaa biratappe oosettida pengge de'iyaagassi bolla baggay aybbippe oosertide?

Toophphiyan keehippe erettiyaanne qassikka keehippe mino artistte maayido maayuwaa meray aybba malatti? Ha mino artisttiyaa achchan de'iyaa mela sohoy aybba geetetti?

Ha cora yelaga naati issippe shiiqi uttidi bantta biittaa wogaa qonccissiya maayuwa maayi uttidaageeti lo"okkonaa? Ha naati awa moottaa naatee?

Nu wolaytta asay gifaataa baalaa bonchchiyo wodiyan cima asay ubbay shiiqettidi irxxa maataa oyqqiyoogan issi diran eti oottiyoobay xeelliyoode ayba lo'es giidetii?

Wolaytta laytta laamiyaa gifaataa baalawu hashshu saro gakketa giyaa xuufee ayiba meran xaafettidee? Wolayitta layittaa laamiyaa gifaataa diriiphan duriiddi de'iyaa asaa qoodayi aappunee?

Adil'e ciishsha meraara de'iyaa sa'aan miccetti asay shammanwu qoncciyaan de'iyaa miyoode mal"iyaa mittaa ayfiyaa sunttay ayba getettii? a gateekka woysaa ekkii?

Issi karetta mishiriya ba hashiyan shalkkiya wottada eqqada haa xeelliyaara mayyido mayyuwa meray ayibee? Iippe guyye baggaara diya dozzay aybee?

Issi wodalla bitanee keehi lo'iyaa gisttiyaa cakkidosaa matiyaa shooqa gaden ba shooqaappe gisttiyaa cakkidooga idimmidi baacaakka hashiyan wottidi haa xeelliidi de'ees.

Xeelliyode ma ma giya keehippe lo'iya qumay giggidaagee botta miishshaa bollan uttidagee oson de'iyakkonne ereetii? Beettiya qumay appun qommo katta ayfetuppe giggidee?

Naa"u nu biittee itoophphen suntettidi wottaa anaaciyaa anaacettidaageti xoonidi wurssetan bittiyoo qonccisiyaa banddiraa xoqqu ootti dentti asaa miyiyaan ufayttiyaageti beettoosona.

Dawutaraa bollan xaafanawu maadiya biree beetiyagawu malaatay karettanne maata mala meray de'iyogaa gididi xeeliyoode lo'ees. Ayoo tuchchaykka keehi adusssa malatees.

Ba huuphiyaa pudde qachchidda yelaga na'iyaa haa simmada dereqqa xeeliyara, issi kushiyaan baazilliniya qassi issi kushiyaan achchaa meecciyo kologeettiya oyqqidogee o ay maadii?

Adussa zamaana kaame adi'e ciishsha meray de'iyooge asaa naatanne dumma dumma buqura issi heerappe hara heera efanawu maadiya buqura. Xaafetida xuufe toophphiya kaamiya hagaaza qonchiseessi.

Puulattida sohuwa keehippe lo'iya jabanay giigida tuchchaa tucettidi uttaagee bari uttiyi shichchaa bollan de'ees. Shidhdhaa meray heezzu meran dadettidi giigiis.

Maarara karetta kootiyaara bootta shamiziyaaranne qassi dumma dumma meray de'iyoo karabaataa qachchi uttida asatu qooday woysee? Etikka bantta doonan wottido miishshaa sunttay aybee?

Oosakka poolettida wottaa annaciyaa xoonada ba biittee itoophphee hayttaa xooqqu ottida wottanchchee sunttay worqinesh idessoo getettawus. akka ba naa"u kushiyaa pude saluwaa dentta uttaasu.

Naa'u yelaga naatuppe ushshanchchaninne hadirssani de'iya yelaga naati alaxxanawu kaa'iyo kaasa qommoy aybbe? Ha naati qassi bantta kushiyan oyqqido xami'ay aybba go'ii?

Timaattime irxxa woykko haattay dariyo heeran mokkiya kattiddi miyoode daro harggiya xalliya darkko katta. Ha darkko kattay payyatettawu daro go'a immees.

Salo mera sharaa bolli micetti uttida tohuwan wottiyoo caammatu qottay muleera aappunee? Sharan micettida caammatuppekarettanno zo'o meraa walakko oyiqqida caammatu qoodayi aappunee?

Nu biittee kaawuwaa dottoriyaa ahimeda abiyi ba sinttan qoodan daro woraqaataa wottidoogaa xeelli xeelli nabaabi asaasi odiidi de'ees. ikka lo"iyaa mayuwaa maayi uttiis.

Koyruwan masoofee simmidi qassi sayinee A bolli yeecchchay de'iyo wode A bolli boynaynne donoy qolettidaagee barbbariyara de'ees. Ha kattay masuha quma geetettidi erettees.

Puulattida keettaa giddon dumma dumma meraara de'iyanme dumma dumma wogaa qonccissiya maayuwa maayidi duriiddi de'iya asatu. qooday aappunee? Maccay woysee? Attumaageetishin?

boloosso bombbe woradan de7iya dolaa meretattuppe issuwa getettiya ajoora soosoy beettees. he sohuwankka issi maccaa naa7iya wolaytta woga maayuwa maayada ba kushiya naa7a denttada uttasu.

Ambba giddon issi aaho ogee giigi uttidaagan haddirssanne ushachcha baggaara amarida asati hemettiidi de'oosona. Qassi hefintta baggaarakka issi addussa pooqe keettay de'ees.

Issi bitanee adildhdhe mala gixetuwaa gixxidi issi karetta miizzeppe guyeera eqqidi marppiya cadfidi de'iyaageenne aape guyeera qassi issi hara bitanee koppiyiyaa wottidi xeellidi dees.

Hagee attumaagee maayidoogee puuttuwaappenne dumma dumma kiriyappe dadettidi wolayttan attuma asay wogaa qonccissanawu maayyiyo maayo geetettees. Maccara mayidogeekka qassi puuttuwaappe merettiyoogan wogaa maayuwaa geetettees.

Issi boottabaa bolli wotti uttido tukke xiille malattiya bootta soolee diyo keehiippe zamaannanne al'o caammay beetyiyaagaa gidishin ha caammaa qottaykka tohuwaa keehi ishalisiyaagaa.

Coraa kayima maccanne atumaa asatti de'iyaagettu gidoppe issi bitanee sinttan oyqqiddi eqiddo kaccee ayba do'aage? Qassikka bagaa asatti bantta doonan wottidi puniyooge aybee?

Geeshsha eranchcha asati de'iyaageeti issi goshshanchcha bitaniyaa gade biidi hagaadan oottanawu besaasa giyaagaa baaso hagaazaa immiidi de'oosona. Eti aybaa aybbaa odiddonaashsha ?

Kaamee ogiyaara biyaagaa giddon de'iyaa maccanne attuma haa simmidi ayssi xeelliyoonaa? Qassi ha kamiyaa meray ayi milatiyaa meraara de'ii oonee eriyay?

Cora asay hemettiyo ogiyaa doonan maayyuwaa miccidi asawu bayizziyaa yelaga naati woyisee? Etappa sintta baggan yaanne haanne hemettiya asyikka aappunee?

Issi kushiyan achchaa meeciyoo saammuaa issi kushiyan qassi bollaa tiyettiyo baziliiiniya oyqqadiraa ba som"uwan tiyettidobawu malkkee ay malee? A uttido oydeekka aymalay?

Layittay laamettin gipaataa aginay gakkiyoogan woddallay, geela'oy, naatoy cimay ba oosuwa oosuwa oottanawu kiyes. Hegaappe simmidi baala mi makkin kaassawu kiyoosona.

Karaabiya, karaabiyaassi bolla baggay miizzaa calaappe merettiis. Ikka kartta birattaa bolli qashshetti uttiis. Oyqqiyodsay xappiraappe galbbaa xappiraappe oottidi giigissi medhdhidoba.

Tamaare naata issi bootta maayida asttamaare tamaarissiyoode hankko naa''u asttamaareti guyye baggaara ayissi uttidonaa? Tmaare naatu qoodayikka muumeera woyisaa gakkanee?

Issi keehi gita kaame de'iyaagee asaw deddenabaa tookkidi denttiyaagee ini gala nu heeraara kanttiyaagaa be'iyoo wodiyan he kaamiyaassi mera de'iyaagee ayba malaalii!

"Iita kattaa" yaagiya xuufiyappe garssa baggaara qaye ashuwaa bambbariyan tushkki tushkkidi miidi de'iyaage yashshisanawu giiye woykko I tuma haassayidei de'ii?

Issi aaho samppan qolettida Wolaytta wogaa qumati aybee aybee? Qumaassi giddo ginan zo'o meray de'iyoobay aybee? Samppaa bollan hiixettida maataa meray de'iyoobay aybee?

Dumma dumma ciishshan puulatidanne xaaroy, jabanay, shidhdhay, qassi hiixettida maataa meray, uuttay, samppaynne magalashoy de'ees. ha sohuwaa ayba allaliyawu go'ettiyo?

Bootta puuttiwaappe merettida kushiyaara adussa zo"o maata meranne adil"e ciishsha meran puulattida maayyanawu maaddiya wogga shuraabiyaa. Daro bira kessidi shammiyoogaa.

Hagan intte be'iyo wode ba kushiya issuwa denttidi ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottidi sissiya buquraa wottidi haasayiiddi de'iya asi oonee?

Issi bitaniyaassi waayetti keexxido keettay kollettenan agenna keehippe azaniidi de'ees. ikka karetta maayuwaa maayidi ya baggaaranne ha baggaara dooya pengge de'ees.

Mayzza ogiyan buqurata issi heeraappe hara heeratussi efanawu maaddiya caanaa miishshati aybee aybee? Ha miishshata goochchiya gammaama mehetu bollan gakkiya qohuwa waatidi giigissana danddayiyo?

Wolqqaama keettay keexetti uttidaagee aappun kifiliyan shaakettidee? Ha keettaa sinttan de'iya cora ciishshati aybi bolli toketti uttidonaa qa aappun qommo ciishshay de'ii?

Adil"e ciishshappe gidduwan uttida issi na'ay baappe hini baggi xeelidi aybbakko tishshi oottidi xeelidi de'iyagappe sintta baggaara de'iyaagee oonee ?

Dumma dumma xaafuwawu go"iyaa buqurati dumma dumma malkkiyaninne dumma dumma meran de"iyageetuppe zo"o malkkee diyoogeetu qooday aappunee? Ushachcha baggaara de'iyaa xaafo miishshaa sunttay oonee?

Hagan cora asati shiiqidi duriiddi de'oosona. Ha asati Sidaama wogaa maayuwanne Wolaytta wogaa maayuwa maayi uttidoosona. Sidaama wogaa maayuwa maayidaagee qassi maata ba kushiyan oyqqiis.

Hagee la aybba lo"iyaabe! Maattaa jarkkiyaara ehiidi issi joogiya bolli tigiidi de'iyaa bitanee ayssi ziqqi oottidi tigenee? Qassi bawukka ziqqi geenee?

Issi na'iya binnaana dadettadanne maskkiya doonan wottada duge hokka uttaasu. Ha na'iya zo'o sadariyiya maayadaaro gidishin ba ayfiyaakka goozada ziqqi ga uttaasu.

Hagee shuchchappe oosettiyaaga gidishin katama giddo ogiya. Hagaa giigisanawu shuchcha qoxxidi pooxxidi modidi loyttana koshshees. Asaykka he ogiyaara baanawu go'ettees. Hagaan be'iyogadan heezzu maccaa naati ogiyaara biidi de'oosona.

Heezzu asati de'iyageetussi eti maayido maayuwa meraanne eti eqqido sohoy ayba sohokko ereetii? Eta heezzaappe aappunay haa xeelliiddi de'iyaba malatii?

Mela biitta bollan mokida daro harggettuyo xale gididanne qassikka asaa naati tukkiyaara caddidi uyiyo sawo maatay aybba geetetti? Ha maata meraykka aybbe?

Issi aaho sohuwa keexxettida wogga keettaa garssa baggaara diya issi keetta penggen itiyo Telekom sim karddiya bayizziyo sohuwa giya erissuwaa matan issi na'iya ay oottay?

Nu shooran issi keettay de'yaagan ha giddon gelissido soofaynne xarpheezzay shamettidi yiidaagee so gidduwaa keehippe loytti uttiis shin he soofay aappun biraa wurssideeshsha?

Dumma dumma woga buqurati issi sohuwaan kuuretti uttido sohuwan quruxuwaa miyiyaan sa'an eqqi uttida yettawu baqqiidi kaa'iyoo buquraa sunttay aybee?

Naa'u siiqo laggeti bantta bullashettiyoo gallassi hoteele keettaa biidi daro biraa kessiyoogaappe giidi issi caakkatiyaa heeran oottidosona shin hegaassi eti kessido biri baawee?

Issi dembban sohuwan gidduwan gidduwan mokki uttida dozzati go'ay ayibee? Ha dozzatu giddon aqanawu danddayyiya medoossatuppe amaridaageeti oona oona gaanee?

Tohossa Toophiya Xoolinttetu issippetetta amuwaa yaagiya malaatay muleera heezzappe dariya meratun tiyettidi uttidaage aattana koyyido waana kiitay aybbako neeni eray?

wolayttattuwa luxxiyo maxaafaa yaagiya xifatee beetees. aappe garssa bagaara qassi oydantta kifiliya luxxiyo maxaafaa giyaageekka qassi a qonncissiyaba malatiyaagee beetees.

Kase nuuni saafaarikoom giyoo siimiyaa asaassi bayzziyoo wodiyan oydiyaa ekkidi biidi oge doonan uttiigidi he siimiyaa bayzziyoogee aykeena salettes giidetii?

Pepisiya, miirinddaanne isppiraytiya giyo ushshay darotoo asay kattaa miiddi dumma dumma quma keettan uyiyo ushsha. Ha ushshatikka dumma dumma go'aara de'oosona.

Cora so asati issippe eqqidaageeti beettoosona. Etappe issoy guufiya ba kushiyan oyikki uttis. Qassikka etappe guyyessan maata keettay diyage beettes.

Issi maca na'enne heezzu atuma naatuppe guyen de'iya banddiray toophphiya oonatetta qonccissiya malaata oyqqi utiis. Ha naati maayido maayoy qassi wolaytta qoccisessi.

Ha achchaara bootta karetta ba huuphiya puulaya sinttawu zaara yiicada hayittan gudichchaa wottida geela'ee meraya ayi malee? I mayyuwa meray ayi malee?

keehippe lo'iya kaamiyaa ogiyaara biya issi kareetta kaamiya laaggiyaa asay maccakkonne attumakko ereeti? Cora asay ya baggaara dugettaa simmidi awa biyakkonne ereeti?

Issi gastta aaway cora asaappesintta baggaara eqqiis. Appe guyyebaggaara cora asati he aawaa xeelliyageeta pederaale polisee teqqi uttiis. Aaway bari kushiyankka kootiya oyqqi uttiis.

Kattaanne ushshaa irxxisiyo buquray issitoo aapuun litire gidiyaa ushaa nne aapun kilo gidiyaa qumaa irxxisanawu dandayii? Shammanawu woysu miishshaa ekane?

Nu heeran issi koskkee diyaagan he koskkiyaa goday harasaappe keehi cora qancaara kaamiyan caanissi ehidi kiluwan mmakki makkidi asaasi bayzzes.

Qoodan keehippe cora gidida asati issi wolwoluwaan uttidi awa biittaa biidi de'iyaaba milatiyoonaa? qassi ha eti biyoo abbay awa abbaa getettii?

Nuso layttaa laamiyaa baalaa galla so asay ubbay shiiqettidinne qassikka dabboy zaree ubbay diyoosaappe diyoosaappe shiiqettide keehippe lo'iyaa hanotan he baalaa bonchchidosona.

Ha lo'iyaa maataa malatiyaa sohuwaan de'iyaa kana layittay woysa gidanee? Ha kanay asa na"aa saxxidi harggiyaan gattiyaa kanaa qommo gidenee?

Issi xuma keettan heezzubati de'iyaagappe issi giduwan de'iyaagee wogga gidishin ya baggaaranne ha baggaara de'iyaabaati qasai likiyaako woyssa deexiyaaga gidaneshsha?

Haatta bollaara biidi de'iya wolwolluwa bolli issii na'ay uttidi moliyaa oyqqidi diyaagee oonee? Ha sohuwan molee naynmaaga eridi I ayssi waayetti?

Issi aaway wollaytta dunguzzaa mayuwaa maayidi ba sinttankka pomppay de'iyaagan ba qofaa hasayiidi nne asaasi qonccisiidi de'iyaagaa nne hasayiyaagaa be'oos.

Issi yelaga na'a diyaagee ba siiqo laggeessi kushiyan aattiyo worqqaa ha giddon shammidoogee keehippe lo'es, shin he worqqay dari biraa ekkidabeesha?

Issi bitanee dembban wotta annacettiyaagee mayyido mayyuwaa meray ayi male? A guyyessan eqqidi kushiya baqqiyaanne a kaafiya asaa qooday aappunee?

Teerida sa'aara zaa'idi mokkiyaa kattidi maanawu maadiyaa timaatimiyaa yaagiyoogee de'ees. ha timaatimee saxiniyaa giddon de'ishin a meraykka qassi zo'o gidaagee lo"ees.

Keehippe daro erettidanne bonchchettida wolaytta wogaa yettanchay ay mala maayyuwaa maayidee? Appe habagga miyyiyaaranne ya bagga miyyiyaara eqqida asaa qoofay woysee

I meray arssa gidido macca na'iyaa ya baggi simmada ba orddiyaa daddisido huuhphpiyaa bessayda ayssi eqqadee? qassi ha na'ee huuphphiyaa woysu biran oottidonaa?

Issi ba huuphphiyaa pacaraarissi naa"u guutta naatupe gidduwaan eqqida karetta maayuwaa maayida na'aa sunttay oonaa geetetti xeegettii? Ikka qassi aybaa oottiyaabee?

Amaarattuwaa machchallay Toophphiyan daro sohuwan xaafanawu go'ettiyo machchalatuppe sintta xeeran xeesettiyagaa. Toophphiya biittan dumma dumma geeshsha maxaafati xaafettidoy Amaarattuwaa machchallaana.

Kaaraa bollan mooqiya qachchidi kaaqqi wottoogaa go'ay pilaa muchchuwaa maanaassa gidishin ha mooqiya pude kaarawu ayiban kiyidi kaqqidonaa? Kaqqidayikka oonee?

biittaa bollan mokki uttida issi qiiba hayttaa pississa mittiya beettawusu. i bollan aguntaykka de'ees a daro harggiyaqu xale gidiyoogee eretidaba.

Naa"u geela"o macca naati xeessan kushiyaa wottidi, boottanne qantta qamisiyaa maayidi, eqqidosona. eta guyyessan aybi de"iyaakko darin beettennashin, sintta bagga geela"iyaa xeessaa aybin kachchadee?

Nu biittan issi asi ubbi go'ettiyoo daabbo keetta de'iyaagan taanikka hegaappe shammana gaada qoppas shin he keettan daabboy aappun bira ekkii?

issi yelaga na'iya ba kushiyan adil''e ciishsha malatiya banddiraa oyqqada bassikka adil''e shrabiyaa maayada ha simma xeelaydda de'iyaari ay malati suriya gixxadee?

Dumma dumma xuufeta loyittidinne puulayidi woraqata oottidi kessanawu maaddiya karetta buqurayi de'iyagee dumma dumma guutta gidin gitabata xaafidi kessanawu maaddes.

Issi sohuwan laaletti uttida daro donoy de'ees. Hara guxxiya donoy qassi issi bootta sharay hiixettidaagan miccetti uttiis. Matan qassi issi mittay eqqiis.

Yiira na'aa tookkidi azinaara machcheera issippe eqqidaageeti awa biitta wogaa maayiwaa maayi uttidonaa? Maccaaseessi azinayi wotti uttido caammaassi merayi ayi malee?

Tohossa toophphiya dalgga manttiyan de'iya moottatuppe issuwa gidida gaammo moottaa huuphe ambbay awee? Arbbaa mincce ambban de'iya xeellanawu lo"iya sohotuppe issoy aybee?

Nu toophphiya xaatta moconaa ayissiya dotoriya ahmeda abi bootta shamiziya mayyidi bollaara qassi kootiya gujjidi uttidi ayiba kiitaa aattiiddi dii? A guyyen diyaabay ayibee?

Kase kawoy desalegna hayilemariyami karetta kootiya bootta shamiziya maayidi cenggurssa darissiya miishshaa ba sinttan wottidi ba ayipiyankka manaxiriya wottidi eqqis.

Nuuni uyiyo haattay darotoo nu ayfiyaan beettena qeeri woykko suuppa guxuneta gaaccidi uyanawu maaddiyaa wodee ehiido buquray ayba getetti xeegettii?

Ha maaraara de'iya keettaa garssan aybee aybee de'iyay? A giddon de'iya asay aibaa aybaa oottiiddi de'oosona giidi qoppeetii? Inttessi ereetii?

Issi biittaa asay oosuwa gelanawunne oosuwappe kiyanawu aybaa naagana koshshii? Saatee gakkennan oosuwa aggidi kiyiyoogee biittee dichchaa bollan metuwa gattana danddayennee?

Heeraa hambbalaashshiya miiriqata shiishshidi wottiyogaaninne koshshiya ogiyan xayssiyogan dere asay go"ettiyobati aybee aybee? Ha miiriqata heeraappe shiishshidi efiya asatu bollan de'iya xeelay ay male?

Zammaanatettay yiidoosappe asay goshshaa oosuwassi go'ettiyo buqurati de'iyageeta gidishin ha intte be'iiddi de'iyo kaamiya sunttay aybee? Assi aappun goomay de'ii?

Wogga aaho giyaa giddon shara hiixxidooga bollan hiitta maayyuwaa miccidi biyizziddi diyaa asi oonee? Appe guyye baggan diya asayi shammennee?

Issi wogga sayiniya bollan issi buddeenay diyaga bolli cora usttay dumma dumma meran giigidi uttis. Ha issippe shiiqida usttaa ayiba giyo?

Issi asi wolaytta wogaa qonccissana koyyikko aybaa aybaa go"ettana danddayii? Ha wogaa qonccissiya maayoti, yettaa miishshatinne doonay dere asaa oonatettaa qonccissiyo abbee ay keenee?

Cora asati wogaa maayuwaa maayidi maarara uttidaagetuppe sintta baggaara de'iyaa issi attuma bitaniyaanne issi maccari sunttay oona oona getetti xeegettii?

Ha giddon merettida ooratta kaamee giyaa gelidaagaw gatee oyddu miiloonenne ichchashu xeetu sha'a ekkiyaagaa issi issi asay hegaa keena miishshaa kessidi shammaw de'iishsha?

Paranjja bitanee issi habashsha maccaassiyo ekkanawu i kushshiya oyqqidi issi qaalaa heliidi des iira qassi etasoo asaykka issippe eqqidi beetoosona.

Issi biittan keettaa giddooni issi guutta uduliya ayife tukkiya caddiyooba malatirara pudeera duge simmada qaraarettayidda de'iyaara meqqa aggikko ayibin caddana diyonaa?

ussuppun shamppo yaagettiya huuphiya meecciyo miishshati issi sohuwan de'oosona. Hegaa xalaala gidennan etawu meraykka be'iyode tana qassi adil"e ciishshaa malattees.

Issi kifiliyaa giddon goda bolli keehippe hanttarettiya para misilee de'ees. Qassi sa'a bollankka asay giddokko gelidi haggaazza immiyoosay de'ees .

Heezzu gedee woykko goomay de'iyoo bajaajiyaa getettiyaageti eta meraykka salo meray bolla baggay de'iyoogaa gidishin etikka dirssaappe ha baggaara eqqidosona.

Wolaytta televizhiinee denddiyo wode ha eqotan oottidanne dichchaassi gita beeraa bessida wodala ganjjeti oonee oonee? Ha wodala ganjjeti ha"i awan awan de'iyonaa?

Issi keettaa godaa bolli qulpiya kaqanawu waaxido xawulan qooday usuppuna gidido qulfee kaqetti uttidaashin garssa bagara qassi bicca qulfiya oyqqiyogee dees.

Usuppun macca geela'o naati bantta huuphiya qumaayidi issi mala bullukkuwa ubbaykka mayidi kushiya duge yeddidi haa simmidi durssaa gaacciiddi diyageeti beettoosona.

Dumma dumma keehippe cora birataa a qottan qottan qoxxidi giigissidooge issi heeran giya bayzzetiyaaga shammiyaageeti issippe eqqidi de'iyo sohoy awa getetti?

Miyiyaan siilee de'iyo xifatee "snapchat" yaagiyaa xifatee ayba meran xaafetti uttidee? qassi ha xifatee nu wolaytta doonawu laammiyoode woygiyaa birshshettaa immii?

Cora asatti issi mela sohuwan puutiyaa tokkosonna, ha asatti tokkiyo puuttee aybee? Ha coraa asatti olaa bookkanawunne kammanawu go'ettiyo buquray aybbe?

Toophphiya giddon ushshaassi asaa naati yeemottidi go"ettiyo ushshaa qommotuppe amaridaageeti awugeetee? Ha ushshata asay awude awude go"ettana bessoosona gaada qoppay

maazaa yaagiya xifatee beetiyaage diyaagee ingglizzattuwan xaafettidi ushshaa qommuwa oddiyo gaassoy aybee? qassi a meraykka adil'e ciishsha malattiyo gaasoy aybee?

Issi yelaga na'ay deriya huuphiyan eqqidi dunguzaa pooxaa ba kushiyan xoqqu ootti oyiqqidi eqqiis. Ha I de'iyo sohoy zannaqqiyo sohoy?

kawotettaa ayssiyageeti asaassi oosuwaa doomissanaassi banttawu koyruwan dullaa woykko ollaa bookiyo miishshaa oyqqidi hagan doosona. etikka keehi lo'onne ordde asata.

Maarara bootta mera gidida guduchchaa milatiyaagee de'iyoo miishshay ayba getetti xeegettii? Ha buquray de'iyoo keettaykka o keettaa gidoonee ereiyay oonee?

Ichchashu qommo meray heegetikka maata mera, salo mera, zo'onne adil'e ciishsha meray de'iyoo banddiray giduwan de'iyaa malatay ayi qoncissi? Ha banddiraasi huuphphesa de'iya meray aybee?

Heezzu bootta oydeenne katta miyo oydee gidduwan de"iyaagaappe sintta baggaara ixaanaa cuwaayiyo buquraa bollan cuwattiiddi de'ees. Guyye baggaara qassi misiliya bessiya telebizhzhiinee de'ees.

luxanchchati issi luxetta keettappe kiyyidi so biidi ogiyan daafuridi uttidoosona. ha luxanchchatuppe ha baggaara borssa ba'idi biidi diyaagee oona getettii?

Adil"e ciishsha meray tiyettido girggiddaa bolli kaqetti uttida pooto milatiyagee aybay? Ha keettaa sinttan oydee xarphpheezzaara de'iyagee aappun oyde gaada qoppay?

Nu heeran issi katta keettay de'iyaagaayyo gatee keehippe guutta gididaagan cora asay he katta keettaa loyttidi go'ettes. Gidoppiyaattin eti guutta gatiyan bayzziyoogee eta kessiishsha?

Mitta Kalttay balla mittaappenne birataappe merettees. Ha mitta kalttaa wolaytta biittan de'iya daro asay mittaa qanxxanawunne qanxxettida mittaa qeranawu maadettoosona.

Olanchati bantta olaa maayuwa maayidi bantta olaa massaariyaakka qassi oyqqidi issippe pude guppiiddinne yexxiiddi beettoosona. Eti ubbaykka bantta olaa massariyaa pude dentti wottidosona.

Zammaana muuziiqa miishshatuppe kushiya biradhdhiyan kaa'ettiyageeti awugeetee awugeetee? Ha muuziiqaa miishshati banttarkka kaa'ettiyo wodenne hara muuziiqaa miishshatuura issippe kaa'ettiyo wode bessiyo dummatettay aybee?

Issi bonchcho bitanne uttidi oduwa odiyaage ba ayfiyan wotido xeellanawu go'iyaa miishshay ayba geetetti? Ha bitanne ba kushiyan oyqqidi odiyooge aybe?

Addisaaba heeraara asay nu biittaagadan keettaa mitta xalaalan keexxiyoogaa agis. Gaasoykka asay miishshaara de'iyoo gishshaw keehippe lo'iyaane xoqqatettaara de'iyaa keettaa keexxiyoogee ayba lo'es giidetii?

Garaway so giddon beettiya medoosatuppe issuwa gididi erttiyagaa gidishin ikka qassi darotoo eceree de'iyo keettan asay eceriya xayssanawu shammidi sooni wottees.

Keehippe puulatidi lo"ida sohoy asay darotoo zannaqanawu maaddiyaanne miidi uyyidi kaa'idi pe'anawu maaddiyaaga gidees. Ha keettaa giddon aybbi aybbi bayzzetii?

Issi gita hinxxati de'iyoo man''iyan dumma dummabati de'iyaageeta gidishin, hegeetuppe maaraara birata malay eqqidaagan bootta meray de'iyaabay aybee? Ogiyaassi giddon ginan de'iyaabay aybee?

Eraa oosuwan bessiyooga yaagiya baaso qopaara jemettiodo de'iyaa xoqqa kawo luxetta eqqotay aawan de'ii? Qassi he luxetta keetta qonccissiya malatay aybbe?

Guyyeera attuma naati eqqin sinttaara qassi macca naati gulbbatidaageetuppe gaxa baggaara eqqida attuma na"ay ba kushiyan oyqqidoogee aybee? Eti maayido maayuwa meray ay malee?

Ha"i wodiyan wolaytta sooddo ambban daro wodallatussi miishsha demmiyo oge gididi maaddiyabati aybee aybee? Ha yelagati seeraa naagida ogiyan ha oosuwa oottiyonaa?